Ombaanga yaNedbank ya Namibia otayi tseyithile aayakulwa yawo nokutya okutameka momasiku gane gamaalitsa iishoshela yawo yokomuvo otayi yi pombanda.

Oshimaliwa shefo sha za koshilongo India.

Ombaanga yaNEDBANK otayi halele aaNamibia ayehe, omatango omanene, guudha enyanyu, nomukumo gwoku tameka omvula yawo ompe